Ana mukilasi anofunda akagare pashi, achifundiswa achiona pamberi pebhodhi, kuti anofundiswawo zvakakosha maningi kuti ana agare pashi achifunda muntharaunda, peanokura anoziya kuti panzvimbo panohambiswa zviro zvakadayi.

Ana zviyani panoenda ana mai nanababa kumabasa anosara ega anoendeswa kune antu anochengeta ana anoona kuti ana arikuswere munezvakanaka yere haasi kushanja yere munofana vachifundiswa ikonayo kuti kana muchida kuite chakana munofana kuita chakati panguva yakati .

Zvakanaka maningi kuti mwana zviyani anofane kukura achiendeswa kumazvikora echiende kofundiswa eitamba neamweni nekuti mwana akaswera ega kumakanyiyo zvakashata ngekuti mwana unofana kutamba neamweni achifundiswa kuti aziye kuti antu anotamba neamweni zvakadini.

Kufundiswa kweana chikora kwakanaka maningi ngekuti ana esikuru anoenda kuchikora ogara pashi ofundiswa kuti paanokura aziye zviro zvinezvi zvinofanirwa kuita panguwa yakanaka nenguwa yakashata aziye zvakanaka nezvakashata.

Zvakakosha maningi kuti vana echikora aende kofunda. Zvakakosha maningi ngekuti unofanira kufundira kunyora, kufundira kuerenga, kufundira kunyangwe kuerenge chingezi chaiko, kunyangwe nekuchireketa zvakakosha maningi. Ngekuti nyika yatiri inei inoda vana vakafunda.

Zvakakosha maningi kuti ana usatenderera, kuswere swere achitenderera mumakanyi anofana kuenda kuchikora, aenda kuzvikora ndiko kwaanofundiswa kuerenga, kufundira kunyora pashi zvakakosha maningi ngekuti munharaunda munomu matakurarama uku nguwa inei kunode mwana akafunde chikora

Zvakakosha maningi kuti ana aya akuenda kuzvikora aende kofundiswa kunyora pashi kunyora mazina awo pashi kuerenga Kunyangwe nekunyora chirungu zvakakosha maningi nekuti munyika yatorarama ineyi inoda antu akafunda uye mwana unowu unenge akagwinya nekuti anenge achiziva kuti ndakafunda inini zvakakosha maningi izvozvo.

Zvakakosha maningi kuti ana eienda kumantharaunda ekuma kanyi tinofane kuendeswa kuzvikora. Kuti andoofundiswe kunyora pashi kunyangwe nekuerenga chaiko, kunyange nekureketa chiyungu chaiko, kwakakosha maningi ngekuti nyika yetinorarama ineyi yoda vana vakafunda. Zvakakosha maningi izvozvo.

Zvakakosha maningi kuti amwe ana aendeswe kuchikora kwete kuswera achitenderera asingafundiri vana vanofana kuendeswa kuchikora afundiswa kuerenga Kunyangwe chirungu chaicho ukangoreta chirungu zvinoita kuti mwana afundire arekete zvirozvo zvakakosha maningi kuti mwana aende kuchikora.

Ana echikura zviya zvakakosha maningi kuti ana aendeswe kuzvikora aende koofundira kunyora kufundiswa kudii kunyange nekuerenga chaiko kunyange nekureketa kana chirungu chaiko kunoda ana akadii akaenda kuchikora. Zvakosha maningi ngokti munyika yatinorarama inoda mwana unodii mwana unoziya kunyora mwana unokone kuerenga.

Zvakakosha maningi kuti ana zviyani achikura aendeswe kuchiinyi, aendeswe kumasukuru aende kofunda kwete kuti ana aswere arimumakanyi eitenderera tendera zvakakosha maningi kuti mwana akaenda kusukuru zviyani unofundiswa kuerenge chingezi nekudini, kunyangwe nekuchireketa zvakakosha maningi.

Zvakakosha maningi kuti ana aende kuchikora kwete mwana kuti aswere echitenderera mumakanyi, zvakakosha maningi kuti kuchikora anenge achifundiswa kunyora, anofundiswe kuerenge chirungu, anofundiswe kutaura neamweni zvakanaka, zvakakosha maningi nekuti isusu seabereki ana anofana kuenda kuchikora.

Ana ati kure kureyi anofanirwa kumuka achiende kuzvikora zvakakosha maningi kuti vabereki vanofana kuziva kuti vana vavo vaende kuchikora vaende kunofundiswa kwete zvekuti anongoswera Ari mumakanyi achingitenderera tenderera anofanirwe kuende kuchikora oende kunofundiswa.

Munharaunda kuti zviro zvichengetedzeke zvakanaka panofana kuite zvikwangwari zvinovhare madhoo zvinodini kuti anhu asapinde asina mvumo yekupinda munharaunda. Panofana kunge pane dhoo rinovhara zvakanaka kuti anhu aya apinde.

Ana zvakakosha maningi kuti ana aendeswe kuzvikora ari adoko-doko nekuti mwana akaswera arimumamisha zviyani haafundi. Zvooda ana aendeswe kwaanofundiswa kuti kushandise midziyo, kushandise midziyo yakadayi so kushandise penzora, unodini huri kuchikora.

Zvakakosha maningi kuti ana aende kuchikora kwete kuti ana aswere mumakanyi achitenderera tenderera mumakanyi okura asikazivi chiro . Zvakakosha maningi kuti mwana aende kuchikora azive kunyora nekuti mundaraunda yatava kurarama umu mazuva anaya munode ana akafunda .

Zvakakosha maningi kuti ana asaswera angori mumakanyi achingotenderera-tenderera. Zvakakosha maningi kuti mwana unofane kuende kuchikoro. Aende kuchikoro oenda koonofundiswa kunyora oende koofundiswa nyangwe nekurekete chiyungu chino. Zvino ndinoti ana azvinezvika, mazuvano anofane kuende kumazvikora, nekuti afunde.

Zvakakosha maningi kuti ane echikora zviyani anofana endeswa kuzvikora kwete kuti ana anoswera mumakanyi achingotenderera tenderere mumakanyi ana anofana endeswa kuzvikora uye ufunde kuti udzidzire kunyora pashi kudzidzire taura chirungu zvakakosha maningi izvozvo .

Ana echikora anopfeka hembe dzakanaka kuti azikanwe kuti ana echikoro munharaunda. Paanoenda kuchikoro anoita zviro zvinokodzera kuti ana echikoro kupinda mumakarasi, ofunda echifundiswawo naanodzidzisawo ana echikora.

Muzvikora muyani mune afundisi, adzidzisi anodzidzise ana, achinyore zviro pamadini, pamabhodhi kuti ana akasike kufundira achizwisisa kuti chinyi chirikuitika. Ana echifunda, airana adoko anofunda echiona zviro zvacho kuti chiro chakadai chinodaiso.

Zvakakosha maningi kuti abereki aendese anao kuzvichikora ana afaniri kukura achingitenderera mumakanyi akafundepi anofana kuenda kuchikora anofundiswa kuerenga chaiko kunyangwe kunyora pashi chaipo zvakakosha maningi ngekuti anofundiswa kuchikora.

Zvakakosha maningi kuti ana aendeswe kuzvikora kwete kuswera echitenderera mumakanyi achidini zvakakosha maningikunyora oashi unofundiswe kuerenga unofundiswe kurekete chiringu chaicho zvakakosha maningi.

Ana achikura zviyani zvakakosha maningi kuti ana aendeswe kuzvikora. Ngekuti mwana unoendeswa kuchikora unondofundiswa kudini? Kunyora. Onondofundiswa kunyangwe nekuerenga, kunyangwe nekureketa chirungu chaiko. Zvakakosha maningi kuti ana aende kuchikora. Abereki anofana kuziya kuti ana aendeswe kuchikora ngekuti nyika yetiri inoda anhu akafunda.

Zvakakosha maningi kuti ana ,ana echokora aendeswe kuzvikora nekuti kune ana anoswera eitenderere mumakanyi. Zvakakosha maningi ,mwana akaenda kuchikora unofundiswa kunyora, unofundiswa kuerenga ,unofundiswa kureketa kunyangwe chingezi chaicho. Zvakakosha maningi izvozvo.

Zvakakosha maningi kuti ana emunharaunda zviyani ngaasangokura achingotenderera tendera mumakhanyi tivakurudzire kuti aende kuchikora anofundiswe nezvekuverenga ufundiswe nezvekunyore pashi. Zvakanaka maningi nekuti munyika mwatorarama munomu mwakuda ana akafunda echikora.

Ana adoko zviya ,zvakakosha kuti ana adoko aendeswe kuzvikora akure echiziye kuerenga ,akure achiziye kana nekurekete chirungu ,akure achiziye kanankunyora zvako zvako .Abereki ngaaendese ana awo kuzvikora adini ? Afundiswe ,ngendaa yekuti nyika ineyi yode ana akadii ?Anenge akafunda.

Ana adoko zviyani zvaka kosha maningi kuti ayende ku chikora ayende ko fundiswa ku fundiswa ku nyangwe ku fundiswa ku erenga chaiko chaiko neku fundiswa kana ku nyore pashi ku fundiswe zviro zvaka siyana siyana kuma zvikoro zvakakosha maningi kuti ana aende ku masikuri akadai uno kura achizo ziyawo ku erenga neku ziye ku nyore pashi neku nyore zviro.

Ana achakura anoende kumazvikora anditi anoenda kumazvikora kwanofundiswe kuziye kuti chikora chakakosha maningi ngekuti vanofundiswa kuti chakati-chakati chinoite zvakati ndopanoonekwa kuti ana anoende mberi ere umweni unoende kumashure ere ozikanwa kuti uyu unokona chakati uyu unokona chakati.

Ana mu chikora anofane kutamba mune zvakanaka ne amweni achi zwisisana nekuti akaite zvine noizi nhowe nhowe azvi batani zvakanaka mu nharaunda ana echikora anofana kutamba mune zvakanaka achitamba zvakanaka zvekuti zvinhu zviiite zvakanaka.

Zvikora zvakakosha maningi kuti ana anoenda kofundiswa ashande nemaoko, ashande nemaoko zvakakosha maningi apinde munyika anokwanisa kushandisa maoko ake kutsvake mare. Anokwanisa kushandisa maoko ake kubatsira amweni zvakakosha maningi zviyani muntu akapinda munyika make zviyani akatsvaka mare unonge ari pakanaka munhu uwowo.

Zvikoro zvinoenda antu atikurekure anoende kunofundiswa anenge akapase kuzvikora zvekumashure anoende mberi ayani anoende kunofundiswa zvipo zvakasiyana-siyana nyangwe zvipo zvekugadzire dzimotokari nyangwe zvipo zvekurapa antu nyangwe zvipo zvekugadzire hembe zvekusona nekugadzire hembe dzekupfeka zvakakosha maningi.

Kune zvikoro zvinoenda vantu vati kurei kurei zvinoenda vantu vanobuditswa zvipo zvakasiyana siyana kunyangwe chipo chekugadzire motokari nechipo chekurapa vantu sechiremba nezvipo zvekudiini zvakasiyana siyana munharaunda idzi dzakakosha maningi kuti muntu uende kuchikora kona iyoyi wonokasire kuone mabasa ukasire kutsvake Mari zvakakosha maningi zvaunoita Kona kuchikora.

Muzvikora zveanhu akuru, anhu anofundiswe kuti akwanise kushandise zvipo zvawo. Zvipo zvawo zvekuti akwanise kuzotsvaka nazvo mare apedza kana azo girajuweta zviyani anotsvaka nazvo mare apedza chikoro chawo anoende munyika odini oshandise chipo chakafunda chiya kuchitsvake mare.

Kuzvikora ,kune zvakati, kune zvikora zvepashi zvekuti anhu anofundisa ana achiri ana echikora adoko. Kune anenge akura anofundiswa kubate zvakaite zvimameshinari ,zvakaite zvekuti azvidzidziki nazvo akura anozowane kuti oshanda sei achiwane mari dzavo achiwane achitambira mari dzavo.

Kune zvikora zvakati kuti zvinoenda vantu vati kure kure zvinoenda kofundisa zvakasiyana siyana kunyangwe zvipo zvekuita madhokothera chaiwo kana chiremba. Zvinoita zvekufundiswa kuzvikora kunyangwe kufundisa ana chaiko chaiko ana adoko anaa kunoendwa kuchikora kuti muntu afundiswe zvona izvozvi kuti muntu azozvishandisa.

Kune zvikoro zvinoinda antu, zvinofundisa antu atikure-kure. Zvinofundisa antu zvipo zvekuti akwanise kurapa. Zvakafanana nechipo chekurape antu, chekurape muntu zviyani anhu anoenda koofundiswa kuzvikorayo. Ofundiswa kuti chirwere ichi chinorapwa zvakati, muntu anorapwa zvakati ndookuti kunyange panorapwa anhu anorapwe zvakanaka.

Antu anobike zviro zvona zvinoryiwa neamwe antu zvakaite pamuchato kudini, anoshandise zviro zvaanoshandisa kubike tii, kubike tii hobvu, kubike zvakasiyana-siyana, vanoshandisa zvima michina zvavanoshandisa. Izvona zvakakosha maningi zveshe naa.

Zvakakosha maningi kuti ana emuntaraunda asangombeya mbeya mumakanyi asikaiti zviro zvine zvakakosha maningi kuti ana aende uchiko aende kofundiswa kunyazi nekuerenga chaiko kunyangwe nekunyore pashi kana kudini zvakakosha maningi ngekuti anhu aane nyika ino yaakuda anhu akafunda.

Muzvikora kune zvikora zvaanhu akuru zvinofundisa anhu akura aziye zvekutsvakise basa agadzire zvipo zvawo ngekuti umweni neumweni munhu une chipo chakasiyana saka anofane kuende kuzvikora kuyana kwaano dhivherope zvipo zvawo oziye kuti unoshande zvakadayi zvakadayi akukwanisa odini otsvake mare zvakanaka.

Kufundiswa kwemanesi nevakuru vavo zvekuti azive basa vashande mune zvakanaka kuti vantu vanorwara vanobata zvakanaka vasingarwari vanodai.

Zvakakosha maningi kuti ana emunharaunda asaswera achitenderera tenderera mumakanyi aendeswe kuzvikora. Abereki anofanira kuendesa vana vavo kuzvikora kuti ana afundiswe ngezvenyika, afundiswe ngezvemabasa, afundiswe ngezvekutaura kana kutaura chingezi chaiko kunofundiswa mwana aenda kuchikora.

Muzvikora zvevantu vati kurei kune zviro zvakasiyana zvoitweyo kune mabhora anoitweyoamweni eikandwa amweni anenge eikabwa zvakakosha maningi kuti antu aone nguwa yokotamba kuti mwiri dzawo dzidii dzigwinye unenge uchiziya kuti umwe naumwe une chipo chakasiyana antu anofana kukura uchiziya izvozvo.

Muzvikoro kune zviro zvakasiyana siyana zvinokuridzirwa kuti ana deni atambe zvakaita zvekutambetambe nemabhora amweni achidini achikhabe mabhora acho zvakakosha maningi zvekuti antu anofunda anokura achiziya kuti inin chipo changu chiripakadini chamunopasiyana nacho chekuzotsvake nacho mabasa zvakanaka maningi

Muzvikora anosvika panguwa yekuti anopuwa nguwa yekuti anyore zviro, anyore mazama ekuona kuti uri ngechepari, zvaakafunda kubva achikura uchiri kuzviziya ere kuti anhu aziye kuti mwana unou unoda kuti adzokorodze ere kana kuti afunde achienda mberi, unofundisa zvakakosha maningi kuti ana aziye paari.

Zvakakosha maningi kuti ana aende kumachikora aende kumasikuru aende kofundiswa ngekuti mwana akaswera ari mukanyi echingotenderera aana pfungwa dzekuti aziye kuti munyika munode zviro zvakadini ngekuti munyika munotsvakwe mare zvakadini. Anhu anofanira kufunda arodze njere.

Zvikoro, ana anoende kuchikoro, ati kure-kure anoende kuchikoro kuti vanongoti uyu ngaaende kumberi, uyu unoende kumashure, uyu unoende kumberi, ndoo kunoonekwa ana kukona kwawo, kuonekwe zvipo zvevo kuti azondomira mberi, azvishandire achitsvake mabasa, achitsvake mare.

Kuzvikora afundisi vanodzidzsa ana kunyore zviro pamabhodi ,kunyora bechi bhare bhare kuti ana vakasire kuwona ,kuwongorora kuda kuti zvinyi zvirikuitika, zvakakosha maningi ngekuti anokasira kunzwisisisa ende anokasira kufunda.

Zvikwangwari zvinoratidze kuti apa inzvimbo inzvimbo yakadini zvakakosha maningi nekuti zvinofundise antu kuti nzvimbo anoziye kwekuenda nekuti panenga pane chikwangwari Chakamiswapo chinengé chakàwma chenge cheiratidza kuti àntu anofanira kuenda kwaka antu anofundira kwaka.

Muzvikora ana anofunda achierenga mabhuku achierenga zvinabhuku zvanotengeswa tengeswa mabhuku aanoerenga nawo zviriko zvakakosha maningi kuti atengerwe zvinabhuku ekuti aerenge kuti zviro akasike kuzwisisa zviro zvinenge zviri mumapikicha emabhuku.

Vana pavanounganidzwa vanounganidzwa kufundiswa nezvehupenyu kana kufundiswa kuti vazive kuti munyikamo munoita zviro zvakasiyana siyana vanofana kudai vakaita zviro zvakadai vanodai so vakasangana nezvakadai vanodai so zvakakosha maningi kuti vana vaziye zvakadai.

Vana muzvikora umwu vanomboiswe pazhe panozni panhende kana paassembiri vanombotaurwe zvinoitika muzuva nezuva kuti nyamushi tiri kuite zvakati nyamushi mangwana oite zvakati zvinofundisa kuti vandu vazive panzvimbo panogariswa kuti panonzinwi.

Ku mazvikoro ana ano gadzikwa pashi umbo fundiswa kuzi munoifana kuita zviro zvakadai zvakadai zvakadini ne zvakadai pa nharaunda kuti akure echiziya kuti kune vakuru anenge echionere zvunoitwa pa nzvimbo anofundiswa kuda kudaro.

Zvakakosha maningi kuti ana aende kuzvikora aende kundofunda zvakakosha maningi ngekuti kune ana amweni anoswera achitenderera mumakanyi zvakakosha maningi kuti aberwki aendese ana awo kuzvikora akone kuenda kundofundira munyika muno mune antu akafundira uye kutsvake mabasa kunoda antu akaadini akafunda.

Muzvikoramwo kuti ana afunde munode mudzidzisi unomaita zvaanofundisa ana echikora awawo. Kuona kuti ana echikorawo anenge ari nechepari. Nekudzidzisa ana echikora kuti azwisise kuti zviro zvinohamba sei munyikamwo. Kusikuruyo ana anofana ku...

Ntaraunda yakasiyana siyana kuti antu aziye kuti tiri munyika yakati kana tiri munzvimbo yakati panonge pane chiro chinenge chakaemeswa mudenga chinenge chichiratidze nzvimbo kuti nzvimbo inoyi inzvimbo yakati kana pari pasikuru anenge ane chikora kwakati chiri nzvimbo iri kana ntaraunda.

Anhu ati kure kune zvikora ku zvikorayo kune makirasi ekuti ana umwe na umwe unenge ari mukirasi yake yaka siyana siyana anenge achi itirwe makirasi zvaka siyana kuti umwe unokona maningi unopinde mu kirasi yakadai uno konawo mbichana unopinde mukirasi yakadai zvinoitika zvona ndo zvetino ona zvaka siyana siyana mu zvikoramo.

Ana anofanire kukura achiende kumasukuru kuti asaswere akagara kumakanyi uku. Hapana zvaanofuna haazozii kuti akakura haazii kuti unotsvaka sei mari. Unofana kuendeswe kuzvikora odini odzidziswa kuti munyika munouya zvakadai-zvakadai nezvakadai kufundiswa kutsvage mari echishandise zvipo zvavo.

Zvikora zvinoenda vantu kuti vazokwanisa kufundiswa kuti vazokwanise kurapa antu. Vanokwanise kuziya kuti chirwere chakati chinoda mushonga wakati. Vanokwanise kuziya kuti kana muntu warwara zviyani unofanira kuitwe zvakadayi. Zvakakosha maningi kuti antu anenge eiende kuchikora azokwanisa kubatsira amweni antu.

Ana ati kurei anenge abve zera anofane kuziye kuti anofana kuendeswe kuzvikora. Afundiswe kushandise zvipo zvavo kushandise kuziya kuti uyu unoenda mberi uyu ungavane chikoro. Ukaziye kuti chakanaka nechakashata chakakosha maningi ana achikura achidaro.

Muzvikora, muzvikora munenge mune zvakasiyana siyana masipotsi anotambwa zvakasiyana siyana munenge mune amweni anotamaba achibata bata mabhora mune anotamba achimakhaba zvakakosha maningi kuti ana akure achiziva zvipo zvawo kuti antu azokone kutsvaga mabasa awo.

Kune zvikoro zvinoenda anhu ati kure kure anoende kofundiswe zvipo zvakasiyana siyana zvipo zvinezvi zvingange kugadzire motokari zvingange kurape anhu zvinyagwe nekugadzire kana hembe chaidzo zvakakosha maningi ngekuti nyika inei yatinorarama zvinoda anhu anenge akafunda.

Paite ana akaita amwe akaema arikubatabata nyore nyore pashi ari kudii amwe akagara pashi azvioni zvikuitwa neanhu akaema akapfeke zvichena arikufundisana muzvikoramwo.

Ana emuzvikora anofundiswe metsi kuti azoziye zvekushandisa metsi mwavanorarama, mukukura, pavanokura vaziye kuti metsi idzi dzinoshane pari ngepari kuti vafunge.

Kufundiswa, kufundiswa kweana kwakakosha maningi anenge ari kuchikora kuti afundiswe mundu azive kuti akure achizive zvinenge zvichiitika munyika, akure achiziva chakanaka nechakashata zvakakosha maningi kuana echikora paanenge achikura.

Kune zvikora zvirimwo zvinofundisa anhu zvipo zvakakasiyana-siyana, chipo chekuita chiremba, chipo chekugadzire motokari, chimweni chekusona hembe. Zvakakosha yaamho ngekuti munyika mwatinogara muno munode anhu ane zvipo kuti adziriritire.

Kune zvikora zvinoenda vantu vati kure kure kunoenda kunofundiswa zvipo .Umwe naumwe anoenda kundofundiswa chipo chanenge akakwanisa kukona ,chaanenge ekwanisa kukona ,okona chiro chipo chirichona ichocho ,opinda munyika oenda kundochishandisa kutsvake mari kana kuri kufundisa ochishandisa kufundisa amweni zvakafanana kuzvikora anofundisa anhu.

Kune zvikora zvinoenda antu ati kure-kure zvinofundisa antu zvipo zvakasiyana-siyana chingange chipo chekugadzira motokari, chingange chipo chekurape antu chaizvo chaizvo zviremba zviyani kunyangwe chipo chiri zvakakosha maningi kuti muntu akone zvirozvo kuti apinde munyika achidini achiziya mabasa achibatsira amweni ...

Kune zvikora zvinoenda anhu ati kure kure zvinofundisa anhu zvipi zvakasiyana siyana chingaye chipo chekugadzire motokari chingange chipo chekuruka cheku chekugadzire hembe chekusone hembe chingaye usapa kuita chiremba zvakakosha maningi nekuti anhu akaita zvipi zvakadai so inokwanisw kubatsirwa amweni kunyange nekutsvake mare.

Kune zvikora zvinoenda antu vati kure kure . Tarisai anoenda kunofundiswa zvipo zvakasiyana siyana . Zvimwe zvipo zvinenge kungodzidzira kusona kugadzira hembe amweni anodzidzire kurapa antu . Zvakakosha maningi kuti antu aende kumazvikora akadai kuti afundire zvipo zvacho kuti akwanise kubatsira amweni muntaraunda.

Kuzvikoro zveantu akuru kunofundisa anhu kuti aziye kuti anoshandisa seyi zvima zvima zvima Itinzo zvimwenzvimwe zvimwe zvinoshandiswa shandiswa kuti muntu une zvipo zvakasiyana siyana kunze antu anofundiswe zvipo zvawo kuti munhu unowu Unoshandise chipo chake chakadai so mweotsvake nacho mare.

Kune zvikora zvinoenda anhu ati kure kure zvinoenda kofundisa anhu zvipo zvakasiyana-siyana. Kunyangwe chipo chekuti chekufundisa ana kuchikora, chipo chimweni chekurapa anhu, chimweni chipo chekugadzira motokari. Zvakakosha maningi kuti anhu aite zvipo zvinezvi kuti akwanise kutsvaka mabasa nekutsvaka mare munyika.

Kune nzvimbo dzinoenda anhu ati kure ati kure-kure anoenda kuofundiswa ngezvenyika kuti umwe naumwe unechipo chaanoenda kunofundiswa kuti apinde munyika azokone kudini, akone kutsvake mare akakura akadaro zvakakosha maningi pavanhu.

Kune zvikoro zvimweni zvinoenda anhu ati kure-kure. anenge eifundiswe zvipo zvakasiyana-siyana. Zvingange chipo chekugadzire motokari , chingange chipo chekurape anhu. Chingange chipo chekugadzire nyangwe kusone hembe dzavo chaidzo chaidzo. Zvakakosha maningi ngekuti antu afundiswe zvirozvi kuti apinde munyika aziye kuti mare inotsvakwa sei, aziye kubatsira nyangwe...

Muzvikoro zveantu akuru zviyani kune zvikoro zviyani zvekuti kune antu akuru anofundiswa zvinyika kufundiswa kutsvake mare. Anofundiswa kuti anenge ane roo yake achidini achishanda munyika munomu. Kana arikuda kuita chiremba anofundiswa kuita chiremba kana achida kuitwe mudzidzisi anofundiswa kute mufundisi.

Kune zvikora zviyani zvino ende antu ati kure kure zvino ende ko fundisa antu zvipo zvaka siyana siyana kunyange chipo cheku gadzire motikari kunyange chipo chekoite madhokotera kunyenge chipo cheku cheku cheku gadzire kana hembe chaidzo zvakakosha maningi kuti muntu akawana chipo chakadi so mu zvikora zvinezvi anokwanisa kupinda munyika achi tsvaka basa muntu awane mari zvakanaka.

Kunezvikoro zvino enda vanhu vakati kure kure zvinoendo fundisa ana zvinofundisa ana anhu kuti anga ange ane zvipo zvaanga zoshandisa kana apinda munyika nekuti wapinde munyika munomu munoda muntu anenge akafundira kuti anotsvake mari sei anofanirwa kuziva kuti anotsvaka mabasa sei zvakakosha maningi izvozvo.

Kune zvikoro zvino endwa ne anhu ati kure kure zvinoite kunge zvino fundisa anhu zvipo zvaka siyana siyana zvingange chipo cheku fundisa ana chikange chipo cheku rapa anhu zvakaita zviremba zvino fundiswa ikona zvaka kosha maningi kuti anhu aone zvipo zvinezvi kuti abatsire amweni mu ndaraunda umweni azo tsvake mari apedze chikora.

Kune zvikora zvinoende anhu ati kure kure zvinofundise anhu zvipo zvakasiyana siyana. Kune chipo chekurape anhu zvemadhokodheya, zvimwe zviremba, kune chipo chekugadzire gadzire motokari, kune chekugadzire hembe zvakakosha maningi kuti anhu apinde munyika echiziye zvipo izvo zvinezvi kuti atsvake mabasa kuti atsvake mare

Kune zvikoro zvinoende antu ati kure-kure anondofundiswe zvipo zvakasiyana-siyana. kunyange chipo chekufundise ana ekuchikora, kunyange chipo chekurape antu muchipatara, kunyazwi zvipo zvakasiyana-siyana. Zvakakosha maningi ngokuti muntu unoziye kuti unotsvaka sei mare kana apinde munyika zviyani. Zvakakosha maningi kut antu aende kumazvikora akadai.

Kunezvikora zvinoenda kunofundisa vantu vati kure kure, zvinoenda kunofundisa zvipo zvekuti apinde munyika achikwanise kutsvake mari uye apinde munyika agokwanisa kubatsira vamweni zvakafanana nevadzidzisi vanoenda kunofundiswa kuti vagokwanisa kudzidzisa vana vechikora, zvakafanana nezviremba, zviremba zvinoenda kuchikora kuti zviende kunorapa vantu zvakanaka.

Kune zvikora zvinoenda anhu ati kure kure, anhu ati kure kure ayani anoende kofundiswe zvipo zvakasiyana siyana. Kunyange chipo chekuite chiremba, kunyangwe chekufundisa, kunyangwe chipo chekuite manesi. Zvakakosha maningi kuti anhu aendeswe kuzvikora zvona izvo ngekuti awanenzira kuti abude munyika zviyani awone kotsvake abasa awone mare yebutsira amweni.

Kunezvikora zvinoenda anhu atikurenyi zvikorazvo zvinofundisa anhu zvipo zvakasiyana siyana chekugadzire motokari chekurape anhu chiremba chenge chipo chekugadzire hembe zvakakosha maningi kuti anhu ange anezvipo zvakadai kuti zvishandiswe munyika.

Kune zvikoro zvinoende antu ati kure kure zvinofundise antu zvipo zvakasiyana siyana kunyangwe kugadzire motokari, kunyangwe kugadzire hembe, kunyangwe kuita chiremba anorape antu zvakakosha maningi kuti muntu aende kuchikoro kwakadai ngokuti anosvika otsvake mare nazvo kuti apinde munyika aone kutsvake mare nezvipo zvawo.

Zvikora zvinoende vanhu vatikure kure zvinooneka zvichifundisa zvipo zvakasiyana siyana. Nyangwe kugadzire motokari. Nyangwe kusona hembe kudzidzire kugadzire hembe. Kunyangwe zviremba zvakakosha maningi zvikora zvakadaro vanhu vakone kutsvake mare. Zvakakosha maningi izvozvo.

Zvikora zveantu akuru zvinodzidzisa antu kuti azive mabasa achikura ngokuti kune madhipatimendi akasiyana siyana . Kune anofunda ngezveizvi vamweni izvi nokuti munyika mwune zvakasiyana siyana kuti titsvake mari.

Zvikoro zvinoendwe neanhu ati kure kure anhu anoende kofundiswa kuti aite zvipo zvekuti apinde munyika zviyani akwanise kutasvake mare zvipo zvino zvinosanganisire chipo chekuti ungange uri achiremba ,ungange uri mudzidzisi pachikora zvakakosha maningi kuti anhu awane nguwa yekuendekuzvikora zvakadai.

Kunezvikora zvinoenda anhu ati kure kure anoenda kofundwe zvipo zvakasiyana siyana. Chingave chipo chekufundisa ,chingave chipo chekudii chekurape anhu sezviremba, zvakakosha maningi kuti umwe naumwe ayende kunofundira zviro zvakadai nekut munhu apinde munyika zviyani akwanise kutsvake mare.

Kuzvikora zviyani kunoenda antu ati kure kure anenge eienda kofundiswa zvipo zvakasiyana siyana zvakafanana nemadhokorera anofundiswa neadzidzisi anofundiswa kuzvikora zvekuti azoziye kutsvaga basa uye azoziye kutsvaka mare nezvipo zvavo zvakakosha maningi izvona.

Kune zvikora zvinoenda antu ati kure kure zvinofundisaa anhu zvipo zvakasiyana siyana zvingange chipo chekugadzire motokari, kunyangwe chipo chokugadzire hembe chaicho, chokusone hembe, nyangwe chipo chokudii, chokurape anhu, zviremba chaizvo chaizvo zvinofundiswa ikona kuchikorayo, zvakakosha maningi zvekuti vantu vakaita zvipo zvakadaro anobatsira amweni mundaraundaa, kubatsira amweni ngekutsvake mare.

Zvikora zvakaite zvinofunde anhu akuru kunofundiswe anhu kuti ange ane zvipo zvekuti akapinde munyika zviyani anoshandise zvipo zvona Izvo kutsvake mare zvakakosha maningi kuti anhu akurudzirwe kuende kwona ikweyo kuzvikorayo kuti adini afunde kushandise zvipo odini otsvage mare .

Mu makirasi e anhu anofunda ne kure anofunda makirasi ekuti umwe nga umwe unonge akagara pakanaka achione mudzidzisi anenge ari pamberi achidi achi fundisa zvekuti muntu weshe unonga arimo aka gare mumba mo anenge achi zwisisa uye anenge achizwa zvinozo taurwa ne mudzidzisi.

Kune zvikora zvinoenda antu atikure kure zvinofundise antu zvipo zvakasiyana-siyana. Chimweni chipo chekugadzire motokari, chimweni chipo kunyangwe chekugadzire hembe chaidzo chaidzo, chekusone hembe nechime chipo chakaite chiremba wekurape antu kuti adetsere amweni muntaraunda, munyika.

Kune zvikora zvinoenda antu ati kure kure zvinoita kufundisa antu kuti aite zvipo zvekuti kana akapinda munyika zviyani. Antu ayani anokwanisa kutsvaka mari nazvo kana kushandisa kubatsira amweni anenge asina simba rekuzviwana. Zvakakosha maningi kuti ivo. Zvakafanana nemazviremba. Zviremba zvinoenda kuchikora zvondofundiswa kurapa antu.

Kune zvikoro zvinoende antu ati kure-kure. Ana aya anoende kunofundiswa zvipo zvakasiyana-siyana. Chingange chipo chekuende kuofundisa. Chingange chipo chekurapa anhu. Chingange chipo chekudini, chekugadzire motikari. Chingange chipo chekugadzire zvimwe chaizvo. Zvakakosha maningi izvozvo kuti anhu atsvake mare nazvo.

Zvikoro zvinoenda antu ati kure kure zvinenge zvinofundiswa zvipo kunge kugadzira motokari kunge kugadzira hembe kunyangwe kurape antu sezviremba zvinhu zvakakosha maningi kuti antu ane zvipo zvakadai anokwanisa kubatsira amweni kurape amweni zvakakosha maningi izvozvo.

Kune zvikoro zvinoenda anhu atikure kure zvinoende kofundisa anhu zvipo zvakasiyana siyana kunge koitei chiremba, kunyange kugadzire motokari, kunyange nekugadzire hembe chaiko chaiko kusona hembe zvakakosha maningi kuti anhu adini aite zvipo zvakadai kuti adini akwanise kuzvishandisa munyika kutsvake mare.

Kune zvikoro zvinoenda antu ati kure. Kunoende koofundiswe zvipo zvakasiyana. Kunyangwe kufundisa, kunyangwe madhokotera ayani anoende kuzvikora koofundisa ikonayo. Ofundiswa kuti akwanise kutsvake mare, akwanise kubatsira amweni munharaunda. Nyangwe zvechidhokotera okwanise kurape amweni afundiswa.

Paite pane mhatso iriapo akaakwa pane zvakasvipira paiite kunge pane antu akaungauna arikuita ngezvema bhizinesi bhizinezi gurupu.

Kwaite malaibhurai anoshandirwe kuerenga kozoite zvimba dzinoshandiswe zvekuti sora iri ringanasa kumwira zvakanaka uye mvura kuti zviite utano wakanaka